Mumba mune macheya okugarira netebho yekudyira iyo inotengeswa iri mamwe chete memacheya mune zvakare masofa rimwe rine ruvara rwebhurauni rumwe rune ruvara rweredhi